Ature ma tye madit mada ma kamukene tye macol col aturene tye moko moko aturene kalane tye mayelo i ature man kic acel tye i ye. Ma kic meno kome weng okwor ma yeloyelo. Kic man gibino pye i ature wek gikwany moc cam ma tye i ature meno wek giter giyub ki oo kic ma meggi.

Kabedo man tye pii nam madit kabedo man tye ki cula cula iye cula cula eni tye ki lum i iwiye madwong ki yadi bene nam man tye mupye mot pol tye ki malo kabedo man tye ki cere cere madwong i iye

Man lutino matino, lutin ma tino man gugure lakacelu gitye ka lwoko cinggi pii ngat madit tye ka liyone aliya ki i payip lutino man gure i lawal.

Daktar man ocung acunga datar-ni oruko bongi pa daktar matar ka yaka ongabo i ngute gin lapim two pa datari. Datar man omako cim i cinge tye ka diyone cimme tye ki wero tye macol en datarne bene tye del col.

Lum tye ma odongo madwong lum enoni gitye ma grin atura tye i komgi aturane ttye obedo kala ma bulu bulu lum man gitye madwong adada kic acel opye i lum man kic opye i lum ka kwanyo moc cam ki ilum man wek ekwany eter me yubo kic ma mege.

Ot tic pa ngatu mo ma ti ka nen maleng mada ot tic meno wange ki yubu ki maraya ma odi ma woko ma gurofa bene ti ka nene i ot tic man tye meca mo ki kom meca meno ki i wiye ki keto nyonyo pa munu ma ki tiyo kede me yenyo jimi ki coc be ti i wi meja meno baket mo bene tye ma kipito atura ti iyem nyonyo pa munu ti gin aryo karatac buk bene tye i wi meja man ki bene ki kopo ki keto i wi meja meno bene

Jubi ma gitye laka celu gitye ka mato pii, piine ka ineno pe tye maleng tutwal tye kala green green jubi meno komgi tye macol ma obokobok jubi acel winyi aryo tye ma opye i kome winyi man giyero kwodo ki ikom lee.